Latic ma en tye latic cing kun en oruko otok me gengo wiye ki kiyo ki bene oruko kor cati labde bor ki roc me cing dok en tye lakub mac ma tye ka waot ki kubo mac ma tye i kor ot.

Ot me bedo pa dano dok ot man ti ot madit adida kun ki yubu maleng adida dak be tye ot gurofa ma dogolane tye mapol kun wiye kiyubo matanggula ot man tye i cel ma cel ma kicweyo acweya ki matafuli ka kifuyu kume bene ka daba ma kirubu kommeo ki cementi dak i ot man tye nyonyo mo ma kicero lamal ma tang lagwok pii ti iye kun inge cel man tye yat mo ma kipito mabor ma pote tye madwong

Dano ma gitye ka timo tic me tekkom ma gitye ka yweko matafali ma kigoyogi agoya ento peya kiwangogi kun kigoyogi ki lobo dok gitye ka onyone ite matafali madit ma dong kicano lamal me awanga.

Dano ma obedo idog pii kun en tye ka mako rec dok tye ka yutu rec kun tiyo ki goli kun pii man pii ma pe lac dok pii-ne tye ka mol amola teng pii man tye lum ma otwi iye ma lumme mukene ocako lokke mauraun ma bedo calo ceng tye matek dak ping lyet

Ladingo dingo madit adada ma opye i cwiny dye wiye ature kun tye ka ywayo moc ature ature man bene onyak maber adada ma mukene ongok woko ma pote tye maleng malac ma tye ma yelo ma mukene wiye oboneo ma peya ongok.

Lee amuka mapol adada lee man gitye idye bunga dok lum olot mapol adada idye bunga ma lumme tye ka nen komgi yot kun tye kala ma grin ki yadi bene tye mapol adada ma yadine gudongo lamal ma potgi dwong ento yadi man gingi tye malac ki luwotgi.

Meli madit ma tye i dye pii kun i meli man tye ot mo ma tye dano mo acel ma en tye laco ma tye ka lodo wiye ki i wang ot man dok teng meli man kiwango iye nyonyo ma kiwero ki kala ma bulu ki bene tye jami mapol ki tol ma kitweyo i kom nyonyo man ma kiwango ma tye i kom meli man.

Lee ma bedo i lum ma kilwongo ni rii lee man gityei dye aroo ma piny tye ma otwo adada dok ka mukene tye ma otal.

Ot ma kicano iye jami mapol tutwalle jami me tekwaro ki jami ma kiyubo ki ngec ki diro me tic cing ma kimiyo it wele ki lulim piny ma gia ki i kabedo mapatpat i ot man tye cal lyec ma kipayo apaya ki bul ma tidi ma i yubo ayuba ki tung dyang ki bongo kitenge mapol ki cal wang lobo pa nywali me uganda ki dano bene ma tye ka ngwec ki lela ma kiyubo tye calle.

Pikipiki ma kijengogi iteng yo ka ngat acel ma en tye boda boda obedo iwi pikipikine kun bene tye idye yo man idye yo man bene tye mutoka ma tye ka ngwec mutoka lating te ma bogine tye madit adada dok gudi man tye gudi maleng ma kionyo iye gweng matino ki odoko gudi me lam.